Ŋutsuvi ɖekakpui aɖeo wo ʋe ɖum wo wo de ʋe ɖum wosa avɔ ɖe kɔme, wolé lã si ɖe asi do afɔ wui do afɔkpa ɖe eŋu le ʋe ɖu ɖo mo ɖe edzi vevie le ʋea ɖum eɖewo rɔ ɖe akpa eɖewo hã de mo to.

Gbemelã vovovowo le afiya. Mɔzɔla aɖewo zɔmɔ be ye va kpɔ gbemelã vovovo ya eye gbemelã wo kata wova ƒoxla mɔzɔlawo ƒe ŋua ye mɔzɔlawo le woƒe ŋua me le gbemelãwo kpɔm ye gbemelãwo le abe esɔ ene, yike esɔ woƒe agbalewo wonye agbele ʋi kpleagbale yibɔ.

Nyɔnu woame etɔ̃ aɖewo, wodo awu ʋi ye ɖeka lé ba akplɔ ɖe ɖe asi abe …ene ye ɖeka ekɔ nu tsyɔ ŋɔti, wole zɔzɔm le adu me ye ɖeka, ame ɖewo hã le axadzi, wo sugbɔ nɔ yiyim nɔ zɔzɔm yina ɖaa.

Ŋutsu aɖewo zɔzɔm le kpe kum le eʋe ɖum. Ame aɖewo le xexi ɖe ta eye woɖo kuku eko flaga ƒe avɔ aɖe kɔ tsɔ kɔme eye wole zɔzɔm le ablɔdzi.

Dunyahela aɖewo le nya hem yewo le nya gblɔm tso dukɔ ŋu, edze abe masɔmasɔ va le wo dome eye ame aɖewo kɔ zikpui ɖe asi ele wonuiwo ƒom ya ame aɖewo dze anyi, ame aɖewo le du ƒum.

Eŋu ɖe yawo wole ekame te kple wo nɔewo, ye eŋuua wonye ennui vovovowo, aŋɔ, aŋɔdede vovovowo. Eɖewo le ʋe, eɖewo le blue, eɖewo nye sika, ye eɖewo nye dzee.

Sikado edo mee nye yee amewo le sikadoa me le sika kum. Wowɔ ati aɖewo ɖe afi ma ye woŋu etsi ɖe agbalego ɖe egoa ɖewo me atigo aɖewo me ye ame aɖewo le kum kɔkɔm ɖe eme ye wokɔ sika klɔmee.

dumeviaɖewo le ŋuƒomɔ ɖasi ye wóle eŋuƒom leme tso edunya ŋu leyike eduame nanɔ ne yowo wó eɖewo dó abɔ ɖe dzi eɖewo leleli dom le ŋuƒom tso nyala ŋu bena dumefia nase yewo ƒe nya

Asrafowo wole nyɔnu aɖe. Ye nyɔnua ɖevi aɖewo hã kplɔwo ɖo. Ɖeviawo hã avi fam ye asrafowo le ɖeviwo hem kple nyɔna hem tsinyatsinya tsinyatsinya. Afi ma hã atsiwo le afi ma keŋ. Asrafo ɖewo do asrafowowu bu..

Emɔzɔlawo wotsi atsitre ɖe exɔ aɖe ŋku me ye ame aɖewo ɖo asi ali. Yevuwo le afi ma ameyibɔwo hã le afi ma. Exɔ ya nele afi ma si wotɔ ɖe ŋkua mea exɔ nye exɔ ʋi ye ye amewo wo sugbɔ ɖe eŋkume.

Agbledelawo le woƒe agbleme. Wonye ame etɔ̃ ye wole woƒe agbleme do woƒe agblemenuku le tsi dem wo. Wo katã wodo awu ɖeka ye wole tsi deme woƒe agblemenukuwo. Agblemenukuwoa, wotiwo ɖe ɛɛ woti ɖe eflime.

Awusatɔwo ƒe subɔsubɔxɔe nye eya, amewo tɔ ɖe afi ma keŋ, edze abe wova wɔ subɔsubɔ vɔ eye wo katã wo dodom, ame aɖewo do va tɔ ɖe woƒe ŋuwo gbɔ keŋ le dze ɖom le teƒea.

Asrafo aɖewo tsi atsire ɖe anyi, yewo lé tu ɖa shi abe tuɔ abe tuɔ ɖo etua be yioa da tuɔ ene ye yevu aɖe hã tsi atsitre ɖe wo ŋgɔ, yehã nye asrafowo dometɔ ɖeka, ye eŋua ɖe le wo godo, ya meɖe hã le woxa afi ma, atsi aɖewo le teƒa keŋ.

Lãmesẽdɔwɔlawo, wole ƒoxla dɔnɔ ɖeka le aba dzi, wotsɔ eƒe ta gbe yi dzi ye wole atike dom nɛ abe eka lɔbɔɔ ɖe tsi eƒe alɔ ŋu ye wole atike dom nɛ, wolé agbalẽ ɖe asi le agbalẽ dzi kpɔm.

Dɔnɔkɔdzi. Amewo le xɔ me. Ame aɖewo mlɔ anyi ɖe aba dzi. Woda tsi ɖe ame aɖe dzi. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe afi na ye woda asi ali woɖo asi ali.

Lãmesẽdɔwɔƒe, abawo le afi ma, ame aɖewo mlɔ aba dzi keŋ. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe aba dzi ye lãmesẽdɔwɔla ɖeka edo awu ʋi ɖe ŋuti ye blua le awua me wòkɔ nu tsiɔ ŋɔti eɖo gaŋkui aɖe ɖe ŋku ta.

Yoo dunyalawo e, duhe, e dukplɔlawo le dunya hem. Wo masɔmasɔ aɖe dzɔ ɖe wo dome. Ye wo le nya hem le wop nɔnɔewo dome ye ame ɖeka kpɔ dziku ye wokɔ asi ƒo nɔvia ƒe toxa ɖaa.

Afi ya dze abe teƒe aɖe etsido awe le afi ma va yina eye gbɖuɖɔ aɖewo le afi ma ƒoɖi ɖevi sue aɖe dzeklo ɖe afi ma lé ta ɖe asi ye ame aɖewo le adzɔ ge nɔ anyi ɖe xɔ gbagba aɖe xa.

Exɔ aɖe le abe blemaxɔ ene, yevuwo wonɔ anyi etsatsitre ɖe exɔ ŋkume ye ame ɖewo wobɔbɔ dze klo ɖe exɔ be ŋkume ye exɔ ƒe nɔnɔmetata abe edowoe le me ene kple gakpowo.

Yevuwo le kuteƒe. Ye wotsi atsitre ɖe ekuateƒe. ameɖaka, amekukuɖaka hã le afi ma ye woƒoxla ɖaka le dziƒoxɔ aɖe gbɔ. Le dziƒox gbɔ ame yewo le afi ma do awu vovovowo le teƒea.

Wotu xɔ ɖe gbadzaa dzi. Ye ɖevi le afima. Wonye ɖevi yevu viwo fefefem. Wo dada hã tsia tsitre ɖi Ele ɖevia ɖeka ɖe abɔ ta, ye adzo ge ɖa wò gã tɔ avɔ wu, avɔ gbadɔ ɖe fima keŋ. Ame aɖewo hã le adzɔ ge le fima.

Nyɔnu woame etɔ ɖe le agba nu le gbã nu. Wodo dzalẽ tsi ye agba kple, agba kple tsikunuwo woƒo xlã, woƒo xlã wò kple bɔkiti siwo ƒoxlã wò keŋ kple gudugbawo ƒoxlã wò keŋ. Wo nuwo me klɔm.

Ame hawo le xɔ me, le wonye nusrɔ̃lawo le nu srɔ̃m le kplɔ̃ dzi ye woƒe mɔwo le wo gbɔ ye wole nu srɔ̃m. Aɖakago aɖewo hã wole kplɔ̃ dzi ye wole nu srɔ̃m le mɔ dzi ye wole mɔ me kpɔm tututu be woakpɔ nu yi srɔm wole.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo, wole xɔme nɔ anyi ɖe woƒe abawo dzi, wole woƒe mɔ dzi kpɔm, enu kpɔm le mɔ dzi, ye na wo xɔmetsonuwo le woƒe exɔ mɔnuwo keŋ, ye woƒe ahuhɔewo hã le afi ma, ye seƒoƒo ɖewo le e nui aɖakawo dzi le afi ma.

Dumeviwo ko aflaga ɖe ashi ye wole enu ƒom tso edumenyadzɔdzɔwo ŋuti. Ye wolé aflaga ɖe ashi le zɔzɔm le ablɔdzi. Ame vovowoe lé aflaga ɖe ashi. Wo ame aɖewo ɖo gaŋkui.

eya . Yameʋu dzeƒe ye nye ya. Ame aɖewo, Ŋutsu aɖewo le yameʋu dzeƒe. Wonye mɔzɔlawo va le yameʋu dzeƒe be yewoa ɖo yameʋu yi woƒe nɔƒe wò. Ame aɖe dze klo ye wodo awu blu, ya ɖewo tsia tsitre ɖe eʋu, enuie, yameʋua gbɔ.

Nyɔnua ɖe le eƒe aƒeme, ye wole aƒea me tutum, ye ƒe akpo le exa, ye ye ƒe akplɔ le anyi, gbalẽwo le akplɔ dzi, ekuwo, nu nono nuwo le edzi keŋ abe hafi nanewo hã le edzi.

Amewo le fli me, wolé ŋgowo ɖe asi, ŋgo ʋiwo kple ɖewo lia woƒe nutuviwo nye blue wo katã wole fli me gbɔna, ameɖewo hã le tsi le ŋgɔgbe ɖaa le tsi kum ame ɖewo do awu ʋi eye ame aɖewo do dzɛ̃a.

Ame ɖewo nakpɔ be etsi ɖewo le wotsi me zɔm, wolé woƒe agbawo ɖe asi kple woƒe nuwo ɖe asi keŋ le tsia me zɔm le teƒe dzim be yewoanɔ ne woakpɔ nɔƒe anɔ keŋ.

Kpovitɔwo wole ablɔdzi le zɔzɔ̃m ye eɖewo lé tu ɖe asi, eɖewo ɖo gaŋkui yibɔ ye ɖewo do gakpo kuku yewoƒe ŋku bia le zɔzɔ̃m le abɔ ɖem le abɔ ɖem.

Ɖeviwo nusrɔ̃viwo wole xɔme le nu srɔ̃m ye wowɔ abe nɔnɔmetata le abe ɖe wo nu srɔ̃m tsi kaɖi ŋu ene. Woko nua da ɖe agbalẽdzi le kplɔ̃dzi ye wò keklẽm. Amaa ɖewo nɔ le adzɔge bɔbɔ kɔ nɔ wotɔ wɔm ɖaa ya ama ɖewo le megbe.

Mɔzɔla aɖewo tɔ ɖe ekpɔm aɖe dzi ye ame aɖewo do abɔ ɖe dzi. Ame aɖewo ɖiɖi woƒe afɔwo ɖe ekpoa dzi eye eɖewo le wòƒe abɔ kpɔm ɖe dzi. Woƒe ʋuwo. Eʋu aɖewo hã le wò xa le afiya. Ɖeka aɖe hã le kpɔtɔ la me.

Ɖevi nyɔnuvi ya le nu srɔ̃m tso e kaɖi emɔ ŋutsi tso abe ŋu ŋutsi ene ye wo le nane ɖe asi kɔ le eŋua ŋuti eŋua ŋuti ƒe edɔ wɔm.

Efiawo le sa, efiasa nɔ anyi ɖe eƒe zi me ye eŋtsi mewo nɔ anyi ɖe xa, efia do e nui edo sika ɖe kɔ kple asi ye eɖewo le ta dzi nɛ ye eŋuti me ɖewo hã, woɖo e nui sika ƒe kuku ɖe ta, eɖewo lé atikplɔ ɖe asi.

Yevu aɖe nye lãmesẽdɔwɔla va kɔƒe aɖe me ye wole agbadɔ delɔ̃ ƒe agbadɔ te ye duameviwo va nɔ agbadɔ te gbɔ lãmesẽ xɔ ge. Ame aɖewo do awu blu, ɖeviwo katã kpe ɖe wo ŋu kple ame tsitsiwo.

Ŋutsuviwo, ŋutsu woame ve aɖe lé ɖevia ɖaa shi, shi ke nye afɔku dzɔ ɖe ɖevia dzi. Ɖevi Ŋegbevi aɖewo hã wole afi ma ye ɖeka aɖe hã le axadzi afii. Wo gago gãã aɖe hã le afi ma. Wotu naɖewo abe agbadɔ ene.

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe anyi le eɣe ɖum ye wole ɖoɖo ƒom ɖe dzi ne yewo nukom, ye woɖo gankui etsɔ nane tsɔe ta abe kuku ene. Ame ɖe ya le megbe ne ye hã le ɖe ɖonɖoŋ. Ɖoŋdoŋ maa ƒom wòle nye ɖoŋdoŋ gã. Woƒo zi ɖe afima tatataŋ le wò, le kpɔm.

Nyɔnu kple via wova nɔ anyi ɖe atikpo aɖe dzi ye wole tiglinyi kple gbemenuwo kpɔm. Ye woɖo kuku ye nyiwo hã le gbemenuwo kple atiglinyiwo le etsi num le tsia me. Seƒoƒowo le afi ma vovovo.

Sikakuƒe, wole sika kum, ame ɖewo le e.. enui ɖa tsi le wole agba ɖa tsi yiokɔ le sika kumee, ame ɖowo nokui nolé ɖe ta avae kɔkɔ ɖe anyi. Ye edze abe le tsikadoa me la, ekpo aɖe le afi ma ye ŋutsu aɖe tɔ ɖe afi ma do awu ʋi.

Nyɔnu, nyɔnu aɖe nɔ anyi kple eƒomaa wo ye ɖeviwo nɔ anyi ɖe abatsi dzi, ɖevia ɖewo nɔ anyi ɖe xa le abatsia dzi. Ɖewo hã tsia tsitre lé nuɖaze ɖe asi eye ɖewo hã le nuɖazea me kpɔm.

Subɔla aɖewo tɔ ɖe exɔ me. Yiwo ƒe nunɔla le nane fiam wo. Ame aɖewo tsi atsitre eko e tsɔ asi akɔ. Ye ame aɖewo ƒo asi ɖe kotokume. Ame aɖe wodo sikawu aɖewo.

Kpovitɔwo aɖewo le amewo dome eye wokɔ nuwo tsɔ ɖo gankui. Amewo xɔ zi ɖe afima eye eʋuawo hã va yiyim. Ame aɖewo hã le afima le nu kpɔm. Ye ame aɖewo le afima ele nya wò gblɔm.

Fi ya nye ŋɔnudrɔ̃ƒe ye amewo nɔ anyi ɖe woƒe zime. Ame ɖewo hã tsia tsi tre. Ye ameyi ne nye ŋɔnudrɔ̃la nɔ anyi ɖe eƒe zime. Aflaga aɖewo le ŋɔnudrɔ̃lagãa megbe.